Salo ban ka kalili n ʒɛya ŋɔ bɛ sheba nyɛla ban ʒi laakumi nima zuɣu ka sheba bi ʒi laakumi nima zuɣu sheba ye liiga piɛla ka sheba pili zaɣa ʒehi ka sheba pili zaɣa piɛla.

Loori nima nyɛla din dihi nachinsi tam tam taba zaya loori nima maa ni ʒi tingbani shɛli ni ŋɔ di nyɛla zaɣa piɛlli ka di kuriti nyɛ zaɣa piɛlli loori maa kala sheli nyɛla zaɣa sabinli ni zaɣa piɛlli do'so za dinni ka ye liiga piɛli.

Tumtumdiba m biɛni ŋɔ ka bɛ niŋ nyɛ'pobrisi zaɣa piɛlla ka so jinjiɛm sabila ka shɛba piri namda sabla sheba zipila zaɣa ʒehi sheba mee zaɣa piɛla.

Zamaatu ban ka kalli n zaya ŋɔ bɛ nyɛla ban gbiri salima ka Sheba pili zipila ka Sheba bɛ pili zipila Sheba ye liiga sabla bɛ ni be tingbani shɛli ni maa zaɣa sabila.

Ŋarima nyɛla din pe n-gili koma ka kom maa gahim ka yi di ko ŋarima maa nyaaŋa niriba nima m-pe gili li yiya kɔɣili gili li ya maa puuni shɛli nyɛ zaɣ'piɛla ni zaɣ'ʒɛhi ka zaɣ'sabila kɔɣili kɔɣili.

Gbansabla mini gbanpiɛla n cheni ŋɔ bɛ chenila dutitali kpɛbu dutitali maa kom nyɛ zaɣa piɛlli so gbibi baaji ʒee ka nyaɣi baaji piɛli sheba piri namda sabla ka sheba so jinjiɛm sabla.

Dobba ayi n-ʒiya ŋɔ yino nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka kuɣu maa nyɛ zaɣ'sabinli ka o ningbunkom nyɛ zaɣ'sabinli do'so ŋun ʒe zuɣusaa maa nyaaŋa kuɣu sabinli zaya doo maa nyɛla ŋun piri o bɔɣu.

Niriba ban ka kalili n ʒia ŋɔ bɛ nyɛla gbampiɛlli nima bɛ ʒi kuɣu sabinli zuɣu sheba ye liiga piɛlla ka niŋ nyɛ'pobrisi zaɣa piɛlla ka sheba niŋ nyɛ'pobrisi zaɣa sabinli.

Zamaatu nyɛla ban laɣim n ʒi tingbani ka bɛ ningbinkom nyɛ zaɣa sabinli bɛ sheba ye liiga piɛla ka sheba ye liiga sabla ka loori za bɛ luɣuli loori maa kom nyɛ zaɣa sabinli

Salo pam nyɛla ban zaya salo maa galisiya Sheba ye liiga piɛlla ka so jinjiɛm sabla ka duu maa dihi nachinsi zaya duu maa niŋla mtn binyera ni kparim luɣushɛli.

gbampiɛla nyɛla ban ʒia diri bindirigu kakuli lari biɛla biɛla bɛ nyaanga gbansabla ʒia ka kom doya kom maa kama nyɛla zaɣa piɛlli.

Zamaatu nyɛla ban laɣim n zaya ka bɛ ningbin kom nyɛ zaɣa sabinli sheba ʒi baaji piɛla ka sheba ʒi baaji sabla ka sheba gbibi baaji sabla.